Abantu batatu, babiri n'abagabo, umwe n'umugore, umwe afise agasahani mu ntoke gasa n'ubururu, uyundi afise terefone mu ntoke, bari impande y'ubwato n'ibase irimwo indagara.

Umurima umeze neza cane usa n'icatsi kibisi harimwo ivyatsi harimwo n'ibiti harimwo n'ibitoke bifitse amababi asataguye asa n'icatsi kibisi.

Amapera abiri yegeranye arahantu Hera cane ,rimwe rirasatuye imbere riratukura rifise n'utubuto twinshi irisatuye rifise agati hejuru kariko utubabi tubiri.

Umurima w'ibigori uri ahantu mu kiyaya harimwo abantu batandatu abantu bakuze babiri n'abana bane inyuma yabo hariho ibiti ibigori bisane icatsi kib isi.

Umuntu uhagaze mu murima munini cane uteyemwo imbuto nyinshi cane zisa n'icatsi kibisi ahetse ipompo ariko arapompa uwo murima harimwo n'ibiti hirya bisa neza cane.

Umwungu uteretse hasi, usa neza cane. Usatuye, imbere usa n'umuhondo, imbere harimwo utubuto twinshi tumeze neza cane.

Ibimanyu bibiri vy'ibigori bisa n'umuhondo hagati aho babimanyuye bisa n'ibara ryera , intete nyinshi zisa n'umuhondo zifise n'ibara ryera zirunze ahantu hamwe.

Imifuko ibiri ipakiyemwo ibigori vyishi cane vyumye bifise intete nziza cane kandi birebire bisa neza cane gose.

Umurima munini cane uteyemwo ubushaza bwiza cane, buramye, ni burebure ,bumeze neza nihanini ahantu buteye, bubereye ijisho kandi harimwo n'akayira kinjiramwo.

Ibigori vyinshi cane bimanitse kw'iyinza birebire bifise intete zumye ;hari ibitonoye n'ibidatonoye, hari bigufi na birebire, vyiza cane.

Abantu indwi bari hagati y'imifuko itekeyemwo ibintu umwe aregamiye neza inyuma yiyo mifuko hariyo ibiti vyirabura bahagaze ahantu hera.

Umurima w'ibigori vyinshi cane bifise ibara ry'icatsi kibisi bimwe birahetse ibindi ntibihetse birasagitse inyuma yavyo harateye ibiti hakurya hari imisozi myinshi myiza cane hagati yiyo misozi hari uruzi rwiza cane rwera.

Umuntu ashoreye inka zibiri imwe ifise ibara ryera n'ibara ryirabura afise inkoni mu ntoke iruhande hari amazu n'abantu babiri umwe aricaye uwundi arahagaze.

Imiswi y'inkoko myishi cane iri ahantu hanini iravyibushe isa neza cane imwe irahagaze iyindi iraryamye ifise ibara ryera n'ikibambazi gifise utudirisha twishi.

Inka nyinshi cane zivyibushe ziri mu kibandahori n’abagabo bane bahagaze imbere yazo, babiri bafise inkoni umwe yambaye inkofero, ikigangara cazo gisakaje amabati.

Urukwavu ruri mu kazu kameze neza cane rufise ibara ryera, ruriko rurarya ivyatsi vy'icatsi kibisi n'akazu gakikijwe n'intsinga z'ivyuma gasa neza cane.

Kudukoko tubiri turi kumwe kamwe kararyamye akandi karahagaze dufise amabara yirabura ayera nitwiza cane batwita utunyogoto inyuma yatwo hariho igiti.

Inyoni zitatu zihagaze kugiti cera, bazita gasuku zifise ibara ry'umuhondo kw'izosi, zifise umunwa wirabura, kujisho har'ibara ryera, n'ibara ritukura ni nziza cane.